Niraba n boŋo ka bi siɣi ʒɛ boɣali ni boɣali maa puuni ka kom biɛni bi puuni so yɛla liiga vakaɣali ka di boɣari ni niŋ zaɣ dozim ka so yɛ liiga piɛlli ka so yɛ liiga dozim ka gbubi bin piɛlli o nuuni

Paɣa n ʒiya o tooni ka teebuli ʒɛya ka silba tahapoŋ tam di zuɣu ka chɛrigi gba tam bin piɛlli zuɣu ka kuripooti ʒɛ o luɣuli ni ka duɣu tam di zuɣu duɣu maa nyɛla zaɣ piɛlli

Paɣa n ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpari sabila ka bihi piɛ n gilo bihi maa shab nyɛla bin yɛ liiga ʒiɛhi ka bia so woligi ʒɛ o ko n zaŋ k nuu tabi o tiɛnga ka yɛ liiga ʒiɛ

Daadama n zaya paɣaba mini dobba ka sheba pili zipilti ka sheba bi pili zipilti sheba pili zipil'piɛla ka sheba pili zipil'tampilim ka sheba pili zipil'nuɣuso ka tihi za bɛ tooni.

Soli zuɣu n boŋo ka paɣa so ʒiya ka gbubi bia ka ka chɛchɛ doya ka moto gba doya ka do so kuriya ka yɛ liiga dozim ka do so gba mii ʒɛya n ŋmahariba ka shikuru bihi gba mii ʒɛya ka yɛ liiga dozim ka ŋmahariba

Paɣa n boŋo o yɛla daliya nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ o luɣuli ni ka hita kaap tamya ka tangali mii gba biɛni o nyaanga ka fulaawaasi biɛni ka o gbubi binshaɣu o nuuni

Koliga m bɔŋɔ kuliga maa duli na suɣa dibaa ayi nyɛla dini zaya suɣa maa gbuni ka kuɣusi zaya k maa shɛli polo nyɛla dinni nyɛ zaɣi zɛɛ ka di shɛli polo nyɛ zaɣi tankpaɣu kuliga maa duli zoya bɛni.

Niraba n ʒɛya bi tooni ka gbambihi ʒɛya gbambihi maa nyɛla zaɣ vakaɣali ni zaɣ nuɣso nima ka zahama bɛ dinni bi luɣuli ni ka ŋarima ʒɛya ka niraba bɛ ŋarim maa ni

Namda nim n bɔŋɔ di nyɛla dabam dabam ka di shɛbi shɛbi ka zaɣ piɛla biɛni zaɣ ʒiɛhi biɛni zaɣ nuɣso biɛni di nyaanga katawiya nyɛla din biɛni ka nyɛ zaɣ dozim